Ngomnyaka ka 2019, kwaba lomkhuhlane esasiwubiza sisithi COVID 19. Omongikazi babehlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo we COVID 19. Ukuze uzivikele kufanele ugqoke imask kumbe uhlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID 19.

Esibhedlela uyelatshwa ngomongikazi umuntu ogulayo kuthiwa yisigulane nxa uqamukile ufakwa esikubiza sithi yibhaditshi

Omongikazi abathathu bathwele isigulane. Basifaka phakathi kwemota ethwala izigulane, ebizwa ngokuthi yi- ambulance. Omongikazi bagqoke amajazi ayi- yellow. Kukanti emehlweni bagqoke iziboniboni.

Abantu abagqoke ama "work suit" ayi "yellow" namagilavisi ayi"blue", bathwele isaka elimhlophe okutshengisa ukube kungabe kulomkhuhlane ohlaseleyo, ngakho bengabe bethwele izidumbu.

Umongikazi ogqoke isigqoko esiyi pink wagqoka le mask emlonyeni ezandleni ugqoke amagilavusi amhlophe kuthi emuva kwakhe kule lembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Omongikazi abahlanu, bathwele iseyili emhlophe, kwathi ekhanda bagqoka izingwane ezimhlophe, emehlweni bagqoka iziboniboni, bonke bazivale amakhala ngemask eyiyo evikela emikhuhlaneni eminengi ehamba ngomoya.

Izibungu ezincane ezingabonakali ngamehlo yizo eziyande ukubangela imikhuhlane eminengi efana labokholera ,othayifoyidi lokukhwehlela. Lezi zibungu zibizwa ngesilungu kuthiwa ngamabhakithiria ezinye zibizwa ngamavayirasi.

Omongikazi bahleli esibhedlela bavale amakhala ngemask okutshengisa ukuba bekuyisikhathi somkhuhlane weCovid 19 lapha abantu okwakumele begqoke amamask ukuze bengahlaselwa yilowo mkhuhlane. Umkhuhlane lo uhamba lomoya yikho abantu befanele ukuba bevale amakhala ukuze lowo mkhuhlane ungangeni.

Umongikazi ugqoke igawuni eyibhulu wagqoka lemasikhi emhlophe phezulu ufake ingowane eyibhulu. Umuntu oyelatshwayo ugqoke ingowane eyibhurawuni iyembe yakhe imhlophe.

Umkhuhlane okubizwa kuthiwa yicovid 19 uhlasela umkhuhlane ngakho umkhuhlane lo abantu bayaxwayiswa ukuba bazivekele ngokuhlatshwa ivaccine loba bagqoke amamask avala amakhala.

Omongikazi bahlezi phansi bagqoke izigqoko ezimhlophe bahlala ezitulweni ezimhlophe kuthi izigulani zilayinile okukhanya ukuthi kulosizo ezilutholayo kubomongikazi laba abahlezi phansi abanye omongikazi bayalanisa izigulani.

Umongikazi ogqoke i"worksuit" elombala oyi"yellow" wathi ezandleni wagqoka amagilovisi alombala oluhlaza. Emehlweni ugqoki iziboniboni wathi ekhanda wagqoka ingwane emhlophe.

Umuntu wesifazane ongumongikazi ukhangela umuntu ukuba engabe elungile na emlonyeni wakhe umkhuhlane ovame ukuhlasela umlomo ngukhuhlane wezilonda kumbe umkhuhlane kumbe umkhuhlane wokumila izilonda

Omongikazi abane bagqoke amagawuni ayi blu lamaglavisi ayiyelo basebegqoka emakhanda ingqwani ezivala ubuso eyibiza ngesilungu sithi khona ngamamaskhi.

Umongikazi ogqoke impahla elombala oyiorenji unathisa umntwana uchago kuthi umama labanye bonke nje omama abantwababo bamelele ukuba benathe uchago.

Umongikazi uhlola umntwana. Umongikazi ugqoke isigqoko esilombala oyiorange wagqoka lamaglass emehlweni. Amaglass asebenza ukuvikela umuntu elangeni njalo amanye ngawokubala kumbe ukuze umuntu abone kuhle.

Umntwana omncinyane kufanele ahlatshwe ijekiseni ebizwa kuthiwa yi polio vaccine. Leyo jekiseni ivikela umkhuhlane wepolio.

Omongikazi ababili abagqoke amajazi aluhlaza emlonyeni bavale ngezayeke. Belapha isigulane esigqoke umbala wamaluba kwathi ngaphansi sagqoka ibhulugwe.

Umntwana ulele esibhedlela okukhanya ukuba uyagula, kukanti omongikazi baseceleni kwakhe okutshengisa ukuba lo umntwana uyelatshwa ongangale utshengisa ukuba ngumamawakhe okukhanya edabukile enhliziyweni.

Umntwana ongumfana ukha amanzi ethephini . Ukha amanzi ngenkomitsho emhlophe . Kuthi ngangale kwakhe kuletanka lamanzi eliyenziwe nge plastic emnyama. Kulendlu eyakhiwe ngezitina zesamende kube sekusiba leziduli eziplastiweyo.

Umntwana ukha amanzi ethephini. Amathephu akithi ajwayele ukudonethwa yihlanganiso ebizwa nge world division. Inhlanganiso inakekela amalungelo abantwana ngokubapha izinto ezinjengama bhuku, lokudonetha amathephu amanzi ezikolo.

Izibungu eziyenza imikhuhlane eminengi ngesilungu zibizwa ngama bacteria. Izibungu lezi zibomvu, kukanti ziphezulu kwelembu elilecolour eluhlaza okwesibhakabhaka.

Amantombazane amabili azama ukuthwalisana ipeyili omunye untombazana ugqoke izambiya kukanti omunye ugqoke iskhipha esiyi blue omunye wagqoka iskhipha esiyi scotch.

Umhlangano wabantu oyindoda ogqoke isudu ikanti ongumama ogqoke laye njalo isudu kodwa eyakhe iyikhakhi kukanti omunye wendoda ugqoke isudu eyikhakhi lama sipeksi emehlweni.

Umongikazi unathisa umntwana uchago umongikazi ugqoke isikipa esiyi orange kukanti losane lalo lugqoke isikipa esiyi orange umama womntwana ugqoke isikipa esimhlophe labanye omongikazi labo bagqoke izigqoko eziyi orange

Abantwana ababili abangabafana bakha amanzi empompini. Omunye ugqoke iyembe elombala oluhlaza, omunye ugqok' iyemb' elemzilazila. Abantwana bakha amanzi ngamapheyili amhlophe.

Umama uthwele amapheyili amabili eyinye yayo iyiyellow eyinye yayo ibomvu. Umama ugqoke izambia. Umama ugqoke iyembe eyibrown, utshani buyibrown phambili kukamama kulento ebomvu.

Kubuthene abantu bahlanganyele ukuzothola ulwazi ngezempilakahle. Kulabantu abamazi-miyo, abanye ngogogo, kukanti abanye ngabesilisa abaleminyaka engaba kumatshumi amane, kuthi abanye ngabantwana abancinyane.

Abantwana abancinyane besikolo bahlezi phansi lapha abafunda khona izifundo zokuhlanzeki . Abanye bazivale ubuso ngamamaski okutshengisa ukuthi lesi yisikhathi secovid 19 abantu ababegqoka amamaski ukuzivikela.

Umongikazi wesilisa ogqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka utshengisa umama ipikitsha yabantwana ababili omunye ngumfana omunye uyinkazana. Ongumfana ugqoke isikipa esiluhlaza lebhulugwe elimnyama kwathi oyinkazana wagqoka isigqoko esilamabalabala.

Lapho esikha khona amanzi emfuleni sibiza sithi khona ngumthombo .Kanti lapho esikha khona amanzi nxa sithe sagebha phansi endaweni eyomileyo sibiza sithi khona yisibholane .

Abantu besifazana labesilisa. Bagqoke izigqoko. Abanye batshaya mizandla. Abanye batshengisa bejabulile ebusweni. Bagqoke izigqoko ezehlukeneyo, okubalisa ezilamabalabala, ezilamaluba. Kuthi abanye bagqoke izikipa ezilombala. obomvu.

Umuntu omnyama oqamele umduli ,umduli oyenziwe ngesamende umuntu ukhangele phezulu ugqoke isigqoko esilombala oyi brown esitshengisa ukuba yisigqoko sesintu phambili kule sihlahla esiyi green.

Omongikazi esibhedlela, omongikazi abanengi bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, emabhulugweni bagqoke amabhulugwe amunyama, kwathi omunye obophe i"tie" leyembe emhlophe, omunye ugqoke ibhatshi eliyi "green".

Umama ohlezi labantwabakhe ababili umama ubophe iqhiye elombala wamaluba umntwana omunye umunya isandla phambili kule ngcebethu kuthi phakathi kwengcebethu kubukeka kulomumbu njalo phakathi kwengcebethu kulesikafuthini esilomunye umumbu.

Umongikazi ufundisa omama ngoku qakatheka kwempilakahle engqondweni kumbe ekhanda . Umongikazi ugqoke I mask evikela ukuba kungabi lokutshintshana kwemikhuhlane ehamba ngumoya enjengabo COVID19.

Umongikazi uhlezi lesigulane esihlutshwa ngumkhuhlane wengqondo siphiwa esikubiza sithi khona yi mental guidance lapho isigulane esiyabe sizama ukumnika i counselling

Ugogo otshengisa ukuba ngowesintwini ubophe iqhiye wagqoka lenekilesi yesintu elokuyi"blue" inekilesi leyi ilama "beads", ugogo ukhanya umangele ngoba uvule umlomo.

ibhakane elitshengisa umkhankaso wokuba abantu bephile kahle ibhakane leli limhlophe lifanekise abantu abesifazane ababili abagqoke umbala oluhlaza ngaphezulu kwathi omunye wagqoka ibhulugwe elimhlophe ibhakane leli likhankasela ukuthi abantu babelempilakahle

Umkhankaso wokuvikela indawo esingcelelane layo okubalisa inhlabathi, izihlahla Kanye lezinyamazana. Lowomkhankaso utshengisa ukuba usedolobheni ngoba kulezindlu ezinkulu esizibiza ngama sky scrappers

Isigulane sihlezi phezulu kombheda esibhedlela, sithandele ingubo emhlophe kuthi ekhanda sifake ibhanditshi kutshengisa ukuthi ukuba isigulane lesi silimele ekhanda .

Umama ogqoke isigqoko esimhlophe lesinye ngaphakathi esiyibrown inwele zakhe zimnyama, ubukeka esesibhedlela emelele ukusizwa ngomongikazi esibhedlela kulapho abantu abasizwa ngezempilakahle yabo.

Umutshina omhlophe owekilinika ulayithiwe watshengisa i light eliyi blue umtshina utshengisa ukuba usebenza esibhedlela lapho okuhlolwa khona izinto ezimayelana le biology.

ikilinika kutshengisa ibhakani elitshengisa ama arrows lapho okumele ayekhona nxa efuna ukuncediswa ,ubaba ugqoke iyembe eyi phephuli lezicathulo ezimnyama

Ikilinika efulelwe ngamazenge. Phambi kwekilinika kulabantu omunye ugqoke ingwane eyi"yellow" .Umgwaqo uyenziwe nge "pavement" yesamende. Kufulelwe ngamazenge, ikilinika iyakhwe ngezitina.

Unesi ugqoke iwovolosi eyi blue ume lesigulane esikhanya singugugogo sigqoke izigqoko ezibomvu isibhedlela lesi yisibhedlela esikhulu sile pavement lapho omuntu ahamba khona ukuze enganyatheli phansi

Ibhakane elitshengisa isibhedlela lisitshengisa ukuthi khona nxa ufuna ukuya esibhedlela lesi uhamba ama mithazi amangaki ukuba lapha ebhakaneni kubhalwe 150 ibhakane limhlophe njalo lilekheli lesibhedlela lenamba ongafonela kizo

Omongikazi ababili bahleli lesigulane. Isigulane ngesesifazana. Umongikazi wesifazana ufake iqhiye, wagqoka lejesi eyiblue. Wagqoka lamaspecks. Kukanti oyindoda ugqoke okumhlophe, lebhurugwe elimnyama.

Isibhedlela sipendwe ngependa eyi cream. Iminyango yesibhedlela ilamaglass. Isibhedlela si protect(thiwe) ngama burglar bars amhlophe lamnyama.

Kusekilinika sitshengiswa ibhakede lamanzi elilombala oyipink sibesesibona lapho okuhlala khona abantu esikubiza ngesitulo njalo ngaphansi kufakwe amathayili kuthi phezulu kulamatafula ayenziweyo ngamaplanka lensimbi.

Abantu abahamba befundisa abantu ngezempilakahle babizwa kuthiwa ngabezempilakahle kumbe omongikazi. Labo bahamba befundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni ehlukeneyo ebalisa umkhuhlane we COVID-19, umkhuhlane wePolio ebantwaneni Kanye lomkhuhlane we flu.

Omongikazi abane, bonke bagqoke amajazi amhlophe, batshengisa bephakathi kwesibhedlela . Owesilisa munye kuthi abesifazana bathathu. Abesifazana ababili balukile , oyedwa akalukanga. Kwathi owesilisa ugelile ikhanda.

Omongikazi bahlezi phezulu kwezitulo. Omongikazi bagqoke phezulu okumh...Phansi amadoda agqoke amabhulugwe abomvu, amnyama kanye layikhakhi. Kwathi umama okhona omunye ugqoke isiketi esibomvu. Omunye wagqoka amathenesi amhlophe.

Umuntu osebenza esibhedlela simbiza sithi khona nxa engowesifazane ngumongikazi kukanti nxa engowesilisa simbiza sithi khona ngumongi.

Omongikazi abathathu bagqoke ama"gloves" lama "gown" abo okuzivkela kuma"chemicals" abawasebenzisa e"science lab".Lawo ma "gloves" ayenziwe nge"plasic" kanye lama "gown" abo ayeziwe nge "plastic".

Umongikazi okhankasela ngezempilakahle utshengisa ehlekelela. Umongikazi angakhankasa okunengi okufanisa lokuthi abantu bahlale behlanzekile, badle ukudla okunjani njalo bangaphatha njani indawo eseduze labo okubalisela izihlahla eziseduze kanye lakho konke abaphila lakho.

Omongikazi ababili abafundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo kulamabhakane angusikisi elinye liyi blue lelinye lalo liyi blue kukanti amanye amabili amhlophe kubesekusiba leliyi green.

Umkhankaso wezempilakahle kutshengisa oyindoda lowesifazana bethwele amabhakane akhankasela abantu ukuba ngomnyaka ka 2030 bebe sebe kwenelise ukukwanisa ama goal abawabhale phansi.

Umuntu ogqoke isudu uyafundisa abantu ngezempilakahle ngemva kwakhe kulebhakane elikhankasela ngempilakahle kazulu ibhakane lifanekiswe omunye umuntu laye okutshengisa ukuba ngomunye wabakhankasela ngezempilakahle .

Umongi ufundisa abantu ngezempilakahle utshengisa kulebhakane phambi kwakhe elezwe ngeprojector. Ibhakane leli lisebenza ukufundisa abantu abayilo ababukele kilo liyathatha umfaniswana okulaptop liwufake emdulwini kwenzela ukuthi inani labantu elinengi libone.

Umongikazi ugqoke I mask emulonyeni waseqgoka lama gogorosi emehlweni .Amagogorosi asebenza ukuvikela elangeni kumbe umuntu anyone kuhle .Kukanti I mask isebenza ukuvikela ukuba izinanakazana ezibangela imikhuhlane zingangeni emulonyeni.

Sitshengiswa ibhakani elipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ibhakani lisitshengisa lapho okumele uyekhona ingabe usesikolo kumbe kilinika loba emgwaqweni, kodwa lelibhakani lisitshengisa lapho okumele siyekhona phakathi kwekilinika.

Ibhakani lesikolo esibizwa kuthiwe Butare Branch. Ibhakani litshengisa ukuba isikolo siyi 150m nxa usuka kilo usiyafika eskolo. Kufakwe lenamba ongathola ngazo abantu abasebenza esikolo

Kulapho okuthengiswa khona imithi oyabe Uthe wayibhalelwa ngudokotela esibhedlela kumbe oyabe uyinhalelwe ngu nurse , lapha sithola imithi eyenziwe ngesilungu okubalisela amaphilisi kanye lamajekiseni

Izibhedlela yindawo lapho okuyelatshwa khona abantu abagulayo, kulebhakani phezulu esibhedlela eliyilo elitshengisa ibizo lesibhedlela njalo kulebhakane elikhomba lapho umuntu okumele ayekhona kusiya ngosizo alundingayo esibhedlela.

Imota ephambili kwekilinka, imota ilombala oyisiliva, lama thaya amnyama, ikilinika iyakhiwe ngezitina zodaka, ikilinika ibhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umongikazi ugqoke imask. Imask le ngeyokuvikela umkhuhlane wecovid 19. Ongumkhuhlane ohlasela isifuba, amaphaphu. Umuntu evaleke, engakwanisi ukuphefumula. lmask iyavimbela amagerms ukuthi engangeni emuntwi...

Kuselinika kulabantu abagcweleyo kulabhakane ayiwo atshengisa ukuba abantu baqonde ngaphi. Okubalisela lapho okupakwa khona izimota, lalapho okutshekhwa khona abantu. Amabhakane atshengiswe ngomfanekiso oyiblue. Amanye amabhakane alama arrows.

Ezibhedlela ngaphakathi kutshengiswa amaflag atshengisa ilizwe. Besokusiba legedi elensimbi elilombala oluhlaza, besokusiba lezinsimbi esizibiza sisithi ngama burglar bar ezivikela ukuba izigebenga zingangeni santando.

Esibhedlela kulendawo esiyibiza ngesilungu sithi yi physiotherapy kulapho esithola khona usizo mayelana lezinto ezisihluphayo ngengqondo kanye lasemzimbeni.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe uthwele izikhwama ezimbili ezibomvu phansi kuhlezi umama lobaba womntwana. Ubaba nguye ophethe umntwana, umama uthandele izambiya kukanti ubaba ugqoke isikipa esimhlophe.

Umuntu osebenza e pharmacy phambi kwakhe kule computer emuva kule mithi ,e pharmacy kulapho esithola khona imithi yonke esiyabe siyibhalelwe ngudokotela ekilinika kumbe ngumongikazi osebenza ekilinika.

Abantu balungisa ikilinika okutshengisa ukuba yiCommunity Based Building lapha abantu abanxuswa khona ukuba bezoyakha obezoncedisa ikilinika yabo ngokudobha amatshe lokulungisa ukuba kubekuhle.

imota emi phambili kwe phamarcy i phamarcy kulapho esithola khona imithi yesikhiwa oyabe uyibhalelelwe ngu dokotela kumben ngu mongikazi esibhedlela leyo mithi ibalisela amaphilisi iphinde ibalisele amajekiseni ahlatshwayo abantu abagulayo

Umongikazi uhleli lesigulane. Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe wagqoka lama spectacles emehlweni. Isigulane sigqoke ihembe emhlophe sikhangele u dokotela lo dokotela ukhangele isigulane.

Umuntu ongumama ozithweleyo uhlezi lomkakhe ukhiphele isisu ngaphandle inwele zakhe zimnyama kukanti owesilisa ugele impabanga. Ongumama ugqoke okumhlophe oyindoda laye njalo ugqoke okumhlophe.

Amadoda amabili lomama oyedwa. Omunye wamadoda utshengisa ukuba ngumongikazi. Laba ababili indoda lomama batshengisa kungabantu ababuye esibhedlela ukuzobona umongikazi.

Okungaphezulu kweqolo lomuntu okucijileyo kubizwa ngolimi lwesindebele kuthiwa yinkaba, Inkaba sifundiswa ukuba ayidlaliswa ngoba ungayidlalisa isisu siyaba buhlungu.

Umongikazi ogqoke isigqoko esilombala oluhlaza uhlola isigulane esingumama, umongikazi utshengisa ebambe isandla sesigulani okutshengisa ukuba yiso asihlolayo. Owesimama ulele emubhedeni lapho ahlolelwa khona.

Umfanekiso womuntu otshengisa umntwana ngaphakathi lu mfanekiso siwubiza sithi khona yi x-ray yiyo esebenza ukukhangela ukubana usane lukhula njani phakathi kukamama ozithweleyo.

Lapho okuthengiswa khona imithi yonke nje etholakala ezibhedlela ,phezu kwama tafula kulamanzi .Kukanti phansi kuhlezi abantu ayibo abalalele imfundiso ephiwa ngumuntu omileyo ogqoke ibhulugwe eliyi black kanye lejesi emhlophe .

Umuntu osebenza esibhedlela ubizwa kuthiwa nguMongikazi kanti ngcitshi yezokwelapha ibizwa kuthiwa nguDokotela. Laba abantu bavame ukugqoka izigqoko ezimhlophe.

oMongikazi bahlezi esibhedlela bagqoke ama head gear ayiwo avikela inwele zabo , njalo aphinda agqoka ama gown aluhlaza okwesibhakabhaka. Ezandleni bagqoke amaglavisi abavikela emikhuhlaneni eminenginengi lakuma poison kumbe imithi abayibambayo ebulalayo.

Umongikazi ongowesilisa ogqoke isudu emhlophe uhlola isigulani. Isigulani ngesingesowesifazana phezulu kuhlezi imithi ezahlatshelwa ngumongikazi isigulani lesi.

Umongikazi omunye ugqoke I jacket emnyama wathi phakathi wagqoka isikipa esiluhlaza. Abanye bagqoke okumhlophe okubalisela amajazi lezikipa. Omongikazi bagqoke amaglavusi aluhlaza.

Esibhedlela kutshengisa iseyili eliyiblue lomongikazi ohlezi phansi oqgoke imask, abanye omongokazi ababili bamile baqgoke igreen omongikazi batshengisa beqeda ukuhlaba abantu amajekiseni ngoba bewathwele.

Umongikazi uhlezi lesigulani uyasixwayisa . Umongikazi ugqoke imask ,eyiyo evikela emkhuhlaneni ethelelwanwa ngomoya .Imask ivikela ukuba umoya ongcolileyo ungangeni emakhaleni lemlonyeni.

Umongikazi uhlola umuntu wesilisa kukhanya begqoke ama mask okutshengisa ukuba lesi yisikhathi se COVID-19 lapho abantu okwakufanele begqoke ama mask ukuze bazivikele emkhuhlaneni we COVID-19.

Umuthi osegabheni elimnyama, igabha lilesivalo esimnyama, lilephephe elimhlophe elilamabala amnyama laba lamabhokisi abomvu iphepha lakhona.

Kusekilinika amakhetheni alombala oluhlaza kuthi phezulu kulebhokisi elimhlophe. Kubesokusiba lomduli olombala omhlophe. Ekilinika kulapho esithola khona uncedo.

E laboratory sitshengiswa indawo lapho okuphuma khona amanzi, njalo kulamafasitela amanenginengi esiwabona eceleni, kuthi phambili sitshengiswa ikhabothi okuyikho lapho okuhlala khona izinto ezisebenza e laboratory ezingabalisela ama acid kanye lakho konke kusiya ngokuthi i laboratory ngeyani

Umtshina osebenza uku 'researcher' siwuubizwa sithi khona yikhophiyutha kumbe lephuthophu. Omunye umtshina ophese usebenze umsebenzi ofanayo suwubiza sithi khona yifoni

Ngomnyaka ka 2019 kwaba lomkhuhlane owawubizwa kuthiwa yi khovidi nayintini. Abantu babemele bevale amakhala ukuze bevikele kulowo mkhuhlane esiwubiza sisithi yi khovidi nayintini.

Umutshina wokukhangela abantu ithempulitsha kumbe ukutshisa komzimba. Ubuzwa kuthiwe khona yi-thermometer ngesiNdebele. Lumtshina esetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela uku checker umuntu ogulayo ukuba utshisa kanganani emzimbeni.

Umuthi omnyama owokwelapha umkhuhlane wekukhwehlela. Lowo muthi uthengiswa epharmacy kumbe esibhedlela njalo uyatholakala ezitolo

Umtshina wokutshengisa amajemusi kumbe ezinye izinto ezicane esiwubiza sithi yobinocular kukanti utshengisa udokotela ugqoke amagilovisi ayiblue onguye okhangela lawomajemusi.

Igabha elimhlophe elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.I"acid" yiyo etholakala phakathi kwegabha leli.I"acid" iyi "poison" ,singathi ngumuthi obulalayo ongalungelanga ukungena emzimbeni ngakho kuqakathekile ukuthi ihlale ivaliwe.

Igabha lokufakela igazi abantu bayake be donethe igazi. Lapho omongikazi ababhoda ngezikolo kumbe izindawo ezilabantu abanengi .Bedinga abantu abalesifiso sokuba bengabanika igazi okubizwa ngesilungu kuthiwa yiblooddonation.

Amagulavusi asebenza esibhedlela asebenza ukuvikela omongi nxa bebamba izinto ezincolileyo njengoku dobha amaphepha, beyelapha izigulane kumbe bebamba behlaba amajekiseni abantu.

Amagabha mabili elinye libomvu esivalweni kukanti elinye limhlophe. Elinye limhlophe kodwa phezulu libomvu kuthi amanye amabili alele phansi. Elinye lilesivalo elifana lamaflawuzi kumbe amaluba.

Isigubhu somuthi esimhlophe sithwele ngunesi ogqoke amagilovisi amhlophe. Isigubhu silesivalo esimhlophe lebala eliyibhulu sasesibhalwa ngamabala amunyama phandle kwaso.

Umtshina omhlophe osebenza ezibhedlela ukukhangela izigulane ezibulawa kumbe ezilomkhuhlane esifubeni, ukuba isifuba sawo simi njani. Lowu ome ngapha ngumongikazi onguye otshekha izigulani.

Umntwana omncane ubizwa kuthiwa lusana, kukanti umama wakhe ubizwa kuthiwa ngumama wengane. Abantwana abancane bavame ukuyavikelwa umkhuhlane wepholiyo ngokuhlatshwa ijekiseni.

Imikhankaso eyenziwa ngomongikazi yokwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo legcikwane njalo behamba befundisa abantu ngendlela zokuzivikela emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ebalisa imikhuhlane ye COVID-19.

Abantu abasesibhedlela omunye yisigulane omunye ngumongikazi. Lababantu omunye ongumongikazi nguye oncedisa lowu okhanya engogulayo.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abagulayo kutshengisa imibheda, amanethi ayiwo asebenza ukuvikela ku mosquito kumbe siyithi imiyane. Ama nethi ayenza imayane ingangeni phakathi ihlasele umuntu oleleyo.

Umongikazi ohlola umntwana, kukanti abazali bakhe bayamjabulela umntwana wabo okubukeka ehlakaniphile. Umntwana akagqokanga phezulu ukwenzela ukuthi ahlolwe kahle ngudokotela. Umongikazi ugqoke isigqoko esiluhlaza kukanti udokotela ugqoke iyembe eluhlaza.

umkhankaso wezempilakahle lapho omongikazi ababhoda befundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo ezindaweni ezinjengezikolo emawadini emadibheni lapha okuthana khona abantu abahlukeneyo belenani eliphezulu

Umntwana omncane otshengisa ukuba usesibhedlela ugqoke izigqoko ezimhlophe. Ubaba wakhe umkhangele ugoqizandla ngangangale kuhlezi umama wakhe ugqoke iyembe eyiyellow. Kulomfaniswano oweflag olamacolours ayired leyellow legreen.

Insimbi etshengisa ukuba yinsimbi yokufaka icamera ilentambo eyiyo econnecter amagetsi , insimbi elamabala amnyama yinsimbi etshengisa ukuba iyavuma ukuthi iyehliswe iphinde ikhwezwe .

Umitshina osebenzisa ukupheka inyama kumbe ukuyi rosta lo mtshina ubizwa ngesikhiwa kuthiwa yi electric fryer ngakho lokhu uvame ukudura kumbe ukuthengwa ngentengo ephezulu.

Amathuluzi asebenza elebhu okugoqela isigubhu, kanye lomtshina wokumezha. Oyiwo olayithileyo, olamabala aluhlaza, lalithanga laluhlaza okwesibhakabhaka kanye lokumhlophe.

Ibhayisikili labantwana lincane ukwenzela abantwana ukuba begade kahle ,ngoba abantwana bebafitshane Alilamavili, kodwa lihamba ngomtshina

Ezibhedlela kulomkhankaso wabantu ukuba bazivikele emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Ibhakane lakuqala lilamabala abomvu lamhlophe langani ayiblue. Kuthi elesibili lilamabala aluhlaza lamanye amhlophe. Kukanti amanye aluhlaza okwesibhakabhaka.

Umtshina webhulu. Umtshina lo utshengisa ukuba yirediyo. Ulayithe ilayithi eliluhlaza. Umtshina ulamabala amhlophe njalo lamabala abomvu. Ubhaliwe lapho omele ubotoze khona.

ama binocular asebenza ukubona ama jemusi amajemusi abonwa ngamehlo ngakho kusebenza ama binocular ukuze siwabone ama binocular ayakhulisa into encane ikhanye isinkulu ibe isibonakala ngamehlo

Isikhwama elezinto phakathi izinto eziphakathi zigoqela amabhaluni ayiyelo, insimbi eyibhulu amagilavisi ,isikrudrivi ,isikhwama silamabala ayiredi layiyelo isikhwama silesiphambano .

Amagabha agcinela umoya esiyiwo esiwuphefumulayo esibhedlela obizwa kuthiwe yi oxygen. La amagabha ngawabantu abangasakwazi ukuziphefumulela bona ngokwabo. Ayathathwa afakwe emlonyeni womuntu ukuze aphefumule ngawo.

Umuntu oqamukileyo ufaka esikubiza sithi khona yibhanditshi, ibhanditshi isebenza ukuqonsisa ithambo eliqamukileyo ibhanditshi kwejayeleke ukuba lilelembu eliqinileyo elimhlophe kukanti amanye amabhanditshi alezikopela lapho akotshelwa ngakhona.

Umongi uhlola izigulane ekilinika izigulane ngeziyisilisa kukanti umongi laye ngoyindoda, Umongi ongowesifazane ubizwa kuthiwa ngumongikazi kukanti lowu oyindoda kuthiwa ngumongi.

amajekiseni asebenza ekilinika, amajekiseni avame ukusebenza ukuhlabela abantu imithi esingafanisa njengabo polio umuthi okuyelapha lomuthi njalo futhi okuyelapha imikhuhlane enjengabo corona virus

Umtshina obomvu obizwa ngokuthi yi fire extinguisher usebenza ukucitsha umlilo omkhulu ezindaweni ezi esibhedlela ezikolo kumbe ema hofisini loumtshina phakathi kwawo kutholakala icarbo dioxide, umtshina lo ulensimbi eyisiliva okuphuma khona icarbo dioxide.

Isandla somuntu esigqoke amagilavisi amhlophe, umuntu uthwele insimbi etshengisa ukuba ngeyokubhoboza .I"background" iyi "blue" ,itshengisa iwindi eliyi "blue" .Isandla somuntu sitshengisa ukuba ngesowesilisa .

Izinsimbi ezisebenza esibhedlela ikakhulu nxa lapho odokotela behlinza umuntu besebenzisa isigelo razor ingqamu kanye lamapegs okuyiwo asebenza nxa behlinza umuntu

Imaski yokuvala amakhala lomlomo ukuze umoya ongcolileyo oyabe ulemikhuhlane or elezinanakazana ezibangela imikhuhlane ezinjenga mavirus labo bacteria zingangeni emakhaleni. Yasebenza kakhulu ngesikhathi secovid 19.

Ilihlo leli likhanya ukuthi lilomkhuhlane ngoba limhlophe. Umkhuhlane ovame ukwenza ilihlo libemhlophe siwubiza sithi yikhathalakithi. Lowo umkhuhlane uyabe ufuna imuntu aphale amehlo ukuze abone kahle.

Okumhlophe esikuthola emlwangeni sikubiza sithi khona ngamazinyo , amazinyo asebenza ukuhlafuna , ukuluma nxa umuntu ezivikela kumbe ukukhuluma

Umzimba womduli esiwubiza ngependa ufakwe wabamuhle kwafakwa leplanka kanye lephetshana eliyiyelo elihlobisayo.

Umutshina omhlophe osebenza esibhedlela utshengisa ulayithile, watshengisa ilayithi eliyi blue , umutshina lo ulelawundi phezulu kwasokusiba lelinye ilayithi eliyi yellow phakathi

Umuntu obulawa ngamehlo. Ilihlo lakhe likhanya ukuthi libuhlungu ngokuba mhlophe wona amehlo avame ukuba mnyama. Nxa selimhloohe litshengisa ukuba liyabe lilomkhuhlane thizena.

imithi eminenginengi eminye iphakathi kwamaplastic aluhlaza amanye amhlophe amanye alegolide imithi isebenza ukuvikela abantu ukuba bengazithwali bengazange bakufaka enhlelweni zabo imithi iyaneda futhi ekuvikeleni imikhuhlane ethelelwana ngokocansi

Umuntu okhubazekileyo simbiza sithi yisigoga kukanti umuntu ongaboniyo simbiza ngokuthi yisiphofu. Umuntu ongakhulumiyo simbiza ngokuthi yisimungulu.

Insimbi elombala okhazimulayo esebenza ukubhoboza izikhala nxa umuntu eyenza kungabe ngamatafula imibheda izitulo zokuhlala amasofa okuhlala kumbe ebethela izivalo

Imitshina esebenza esibhedlela le science lebhi ebalisela isigelo amakiliphazi phezulu kwetafula kulamalembu angu two elinye libomvu elinye liyi blue amanye amakiliphazi alombala oyi blue

Imitshina yebhasikili. Omunye ngumtshina ngosebenza ukuba umuntu nxa esefuna ibhasikili lime, lime ,esikubiza khona ngama"brakes".Leyo eminye imitshina ngeyokubopha ibhasikili ukuze lingaxegi.

Amaglovisi amhlophe athandelwe ngama bhanditshi amathathu. Lawo maglovisi ngowokuncedisa abantu abaqamuke izandla ukuba bekwazi ukubamba kumbe ukuyenza yonke imisebenzi yezandla.

Amathuluzi asebenza lapho oDokotela ezibhedlela nxa behlinza umuntu. Umuntu uhlinzwa nxa elomkhuhlane esiswini kumbe phakathi komzimba kumbe elento emele ikhitshwe emzimbeni, umuntu angahlinzwa njalo nxa eyehluleka ukubeletha.

Okokuncedisa umuntu oqamukileyo uyakufaka ngephansi kwekhwapha ukuze kumncedise umuntu nxa esima lanxa ehamba ikakhulu umuntu oqamuke enyaweni ongasakwanisi kuzimela kumbe ukuhamba.

Lapho umuntu alala khona kubizwa kuthiwe ngumbheda umbheda ungayenziwa ngama planka kumbe uyenziwe ngensimbi kube sokufakwa isaka njalo kube sokufakwa esikubiza ngesilungu ngu mattress

umtshina woku laminetha umtshina lo umhlophe ulayithiwe utshengisa ukuthi ulayithiwe ngoba ulamabala ayi green kulalpho okukhonethwa khona emagetsini esayidini

Isitulo sokuhambisa izigulane isitulo siyi bhulu silombala omnyama kukanti silamavili ngaphansi, ngaphansi kwaso simhlophe sibe sesisiba lezibambo.

Isikhwama esibomvu phezulu kwetafula. Lesosikhwama sibhalwe ngamabala amhlope. ltafula ifakwe ilembu elimhlophe ,phezulu. Kwathi isikhwama sona, saba lamabala ayikhakhi, okwegwaliba lebhuku.

Imithi esibhedlela isemagabheni akhanyisayo kuthi amagabha athandelwe ngamaphepha agoqela amhlophe. Amanye alombala oluhlaza oyisibhakabhaka kodwa isivalo eziluhlaza ezinye ziyi orange ezinye ziyiblue kuthi ezinye zimnyama.

Igabha lomuthi elimnyama libhalwe kof cure okutshengisa ukuba lumuthi ngumuthi wokukhwehlela uyanathwa ngesipunu kumbe ngesivalo sawo igabha lilombala obomvu ngaphandle.

Amaphilisi lamagabha awo. Igabha lamaphilisi limhlophe kukanti ibhokisi lalo limhlophe elitshengisa umfaniswana womntwana ogade ibhasikili. Izivalo zegabha lamaphilisi lazo zimhlophe.

Umuthi wokwelapha abantu abagulayo osegabheni elilombala omhlophe kwathi isivalo segabha sibomvu ibhokisi lapho igabha elihlala khona phakathi limhlophe lilamabala amnyama layiyelo kuhlanganiswa labomvu.

Amaphilisi alekhala eyiphinki. Igabha lawo libhalwe diyovani kwasekubhalwa seveni thabhulethi okutshengisa ukuba lawa maphilisi ayisikhombisa. Igabha lamaphilisi limhlophe, lilephepha eliyigilini.

Amaphilisi amhlophe igabha lawo libhalwe 1000mgs. Amaphilisi lawa asebhokisini elimhlophe elilamabala ayiblue lamnyama. Amaphilisi wona agoqelwe ngeplasitiki.

Igabha lomuthi lilombala omhlophe kwathi ibhokisi lawo lilombala oyi "brown". Igabha lomuthi libhalwe ngesingisi, umuthi lo ngowokukhwehlela.

Umuthi wokwelapha isisu uphakathi kwegabha elimnyama elithandelwe ngephepha eliligolide .Umuthi lowu uyanathwa nxa umuntu ebulawa yisisu kumbe equnjelwe .

Igabha lamaphilisi elimhlophe, lekhathibhokisi elimhlophe elilamabala ayi blue, ighabha lamaphilisi lilephepha elibhalwe osmodrops, isivalo samaphilisi simhlophe laso

Umuthi wokwelapha amehlo, ulesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Amehlo ajayelwa ukuhlaselwa yimikhuhlane eyehlukeneyo ebaliselwa amakhatherathi okuyabe kufanele umuntu ahambe ayephalwa.

Ibhokisi elibomvu libhalwe Pain Relief okutshengisa ukuba libhokisi lamaphilisi, amaphilisi aphakathi angu 48 lawa maphilisi asebenza kwezempilakahle abesifazane

Amaphilisi alombala oluhlaza lomhlophe aphakathi kwephepha elikhazimulayo. Kuthi ibhokisi lawo liluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe Imodium ngesilungu. Amaphilisi asebenza imisebenzi ehlukeneyo ebalisela ukwelapha izigulane, inkomo kanye zonke izifuyo ezitholakala emakhaya.

Umuthi esiwubiza sisithi yicatalase ngesilungu welapha imikhuhlane eminengi njalo uyavikela eminye imikhuhlane ebalelwa ukukhwehlela, inyongo kanye lokugijinyiswa yisisu.

Kulamapilisi phezulu kwetafula aphakathi kwama phulasithiki ayisiliva. Phezulu kwamapilisi kulebhokisi elitshengisa yilolapho elihlala khona amaphilisi. Ibhokisi lilombala obomvu, oyibhulu, loyi 'green'.

Igabha lomuthi ngaphandle phambili limhlophe kukanti eceleni lilombala oyiphinki. Igabha eli libhalwe(Miofolic)ngesingisi ngamabala amnyama libhalwe fudu saplimenti okutsho ukuthi lilokudla okuncedisa emzimbeni.

Amaphilisi amhlophe aphakathi kwepulastiki ekhanyiselayo kuthi ibhokisi libhalwe Anastrozole tablets kuyilo ibizo lawo lamaphilisi. Ibhokisi limhlophe lilomzila obomvu. Amaphilisi asebenza imisebenzi eminengi yokwelapha abantu abagulayo

Amaphilisi abizwa ngokuthi Asprin amaphilisi lawa asegabheni eliyi yellow ngaphansi kwalo libomvu kukanti kulamanye amaphilisi abizwa ngokuthi ngama Comprimes lawa asegabheni kumbe ebhokisini elimhlophe elibhalwe life.

umuthi wokwelapha inkomo ukuzelapha emkhuhlaneni we foot and mouth kumbe owe antrax lowu umkhuhlane wazakazala ngokuqhubula inkomo ezinengi kwelakithi e Zimbabwe ngakho kuhle siwuvikele ngalo muthi esiwubonayo

Umuthi osegabheni elilekhadibhokisi eliyiyelo ikhadibhokisi libhalwe ngamabala abomvu kwasekutshengiswa ibhiza eliyeqayo phezulu, ikhadibhokisi libhalwe phandle nerve blood okutsho ukuthi lawa ngama supplements angezelela igazi emzimbeni womuntu.

Amafutha okugcoba emzimbeni ancedisa umzimba ukuze ungahlaselwa lilanga njalo umuntu engami kakhulu lapho ilanga lithe latshisa kakhulu. Amafutha njalo ayakhudumeza umuntu ngesikhathi sokuqanda kukanti ngesikhathi sokutshisa ayenza umzimba ungatshiselwa.

Igabha elimhlophe elamaphilisi ayi. Amaphilisi. Igabha lamaphilisi libhalwe Berberine breakthrough. Lelo kutshengiswa kuligabha elithengiswa ephamarcy.

Umuthi ophakathi kwegabha elimnyama lilesivalo esiyi green lephepha eliyi green, lowo muthi ngowoku khwehlela. Uncedisa emuntwini okhwehlelayo ukuze isikhwehlela sivuleke masinya.

umntwana omcinyane unathiswa umuthi ngomongikazi imithi ebantwaneni ivikela imkhuhlane emnengi enjengokugijinyiswa yisisu inyongo kanye lokutshywa likhanda imithi enathiswa abantwana minengi eminye iyahlatshwa ingamajekiseni kanti eminye inathwa ngomlomo

Umuthi wokwelapha ikhanda kanye lenyongo uyawunatha ngesipunu nxa usizwa ukuthi ikhanda lakho liyakutshaya kumbe uzizwa ukuba umlomo uyababa okutshengisa ukuthi ungabe ulenyongo.

Amagabha emithi amane onke amhlophe alezivalo ezimhlophe abhalwe ngembala emnyama. Amanye abhalwe ngembala eluhlaza kuthi amanye abhalwe ngombala oyiphinki. Wonke la amagabha aphezulu kwetafula.

Igabha lomuthi, ngaphandle kwalo lilombala oluhlaza kwafanekiswa umuntu wesilisa ophakamisele izandla phezulu. Igabha leli libhalwe ngamabala amunyama litshengisa ukuba igabha lomutho wokukhwehlela.

Umuthi omnyama otshengisa ukuba ngowokwelapha umkhuhlane weflu. Lumuthi usetshenziswa ngumuntu obulawa ngumkhuhlane weflu kumbe ohlutshwa yisifuba. Lumuthi uthengiswa epharmacy ukuncedisa bonaba abantu ababulawa yile mikhuhlane eqanjiweyo ngaphezulu

Umuthi wokwelapha amehlo. Umbala wawo umhlophe. Kube sekusiba lebhokisi lawo elilebala eliyiorange. Lafanekiswa ilihlo eliyi orange. Lumuthi usebenza ukwelapha amehlo, emkhuhlaneni, ehlukahlukeneyo.

Umuthi wokwelapha inkomo ezigulayo, lowomuthi kuqakathekile kakhulu ngoba uvikela inkomo emkhuhlaneni enjengesihlabo, ukuhlatshwa ligazi. Kanti eminye imikhuhlane evikelekayo obizwa kuthiwa yoFoot and mouth.

Umuthi wabantwana wokukhwehlela, okubizwa kuthe khona yiAzvrin 200. Ibhokisi lawo libomvu lafanekiswa umntwana omncinyane kukanti igabha lang'khona limnyama lilamabala abomvu, ayi yellow legreen.

Umuthi wokukhwehlela obizwa kuthiwa yi(Dry Coughs)lumuthi uncedisa umuntu ukuba isikhwehlela sivuleke umuthi lo uphakathi kwekhadibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka ngaphandle ubhalwe (Benylin).

Amaphepha angu 2 elinye likhadibhokisi elinye liphepha lamaphilisi alitshumi. Ikhadibhokisi lamaphilisi liyipink libhalwe Agoprex.

Amaphilizi amanye ayigry yiwo kanye amanye amhlophe athwele ngumongikazi. kulabomongikazi abathathu isigulane sisodwa silele embhedeni kukhona ingubo.

Imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo esiyibiza sithi khona ngama shelf medicine leyo mithi ilapha imkhuhlane enjengekhanda enjengokukhwehlela kumbe ukugijinyiswa yisisu.

Amagabha amafutha okugcoba emzimbeni alezivalo ezimnyama, wona emhlophe. Lowo muthi isebenza imisebenzi ehlukeneyo emzimbeni womuntu ebalisa ukuvikela ukudabuka kwejabu lomuntu kanye lokukazimulisa ijwabu lomuntu.

Igabha elimnyama elomuthi lilesivalo esimhlophe. Kuthi ibhokisi lakhona libhalwe HTC,okuyilo ibizo lomuthi otholakala phakathi. Ibhokisi lilombala omhlophe, oluhlaza kanye loyiyelo.

Amaphilisi aphakathi kwe plastic ekhanyiselayo .Wona alombala omhlophe .Kwathi ibhokisi lawo lilombala oluhlaza lombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombala ofana lamaluba . Kwasokusithi ibhokisi labhalwa ngamabala amhlophe laluhlaza.

Ibhakani elimhlophe elibhalwe systane preservative free Okutshengisa ukuthi lelo bhakane alila ma chemical amanengi Leli bhakane ngumkhankaso wokuba abantu beziphathe njani ukuba behlale behlanzekile

ama plastic amabili alamaphilisi ngaphakathi asema plastikini angakhangelisiyo ngaphakathi wonke alombala ocazimulayo kwasokusithi ibhokisi lawo limhlophe lilamabala amnyama lomzila oluhlaza

Umutshina obomvu, kubesekusiba lebhakani eliphezulu elibhalwe lesusithetha silikhoni. Lelibhakani litshengisa ukuba abafuna uncedo lwesilikhoni bamele beqonde ngaphi.

Umbalisi eklasini labantwana. Umntwana ugelile ekhanda. Umbalisi ugqoke igown elimhlophe. Phambi kukambalisi kulebhentshi. Abantwana bagqoke amabhulugwe amnyama, lezicathulo ezimnyama.

Omongikazi besibhedlela bahlezi abangamadoda bagqoke amasudu amnyama .Kwathi owesifazana wagqoka iyembe emhlophe lebhulugwe elimnyama .Omunye wabo uyabhala kutshengisa ukuthi ulungiselela ukufundisa abantu .

Umkhankaso wezempilakahle abantu bamba lesotsha eliyilo eligade abantu kulepholisa eliphethe umbhobho abantu kuhlangene abelungu kanye labantu abamnyama.

umongikazi esibhedlela ugqoke i gown eyi blue wasegqoka leqhiye emhlophe ukhanya egqoke ama gilovosi amhlophe njalo yena uphakathi kwesibhedlela lapho ayikho ayelaphela khona abantu

Odokotela wamehlo ukhangela umuntu amehlo ukuthi amehlo engabe elungile na kumbe amehlo awakho kahle nxa engekho kahle kuyande ukuba umuntu kumele ukuba ayethenga ama specs kumbe ayethenga umuthi.

umntwana omncane ubizwa kuthiwe usane usane uvame ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ebizwa kuthiwa yi polio vaccine leyo jekiseni ivikela umkhuhlane we polio

Umongikazi esibhedlela ukhangele isigulane uyasihlola. Umongikazi ugqoke isudu eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka lamaglavisi afanayo. Isigulane silele phezulu komubheda esibhedlela.

Usane oluncane lutshengisa umama walo elunikeza amathoyizi okudlalisa. Usane lutshengisa luthabile ebusweni, amehlo osane alombala oyi orentshi okutshengisa ukuba angabe engekho kahle lawa amehlo. Usane luhlezi phezu kombheda.

umntwana omncane obizwa kuzthiwe lusane usane ngumntwana kusukela emntwaneni ongakakwanisi umnyaka owodwa kusiya emuntwini ongakakwanisi iminyaka emibili

Abantwana besikolo abangu five , ngesindebele sithi bahlanu , bayabala amabhuku abo , omunye ulele ugqoke ibhulugwe elimnyama , bonke bagqoke amayembe amhlophe

Abantwana abane abahlekayo okutshengisa ukuba bebe thathwa umfanekiso. Ababili bagqoke okufanayo okulo mbala oluhlaza kwathi ababili njalo labo bagqoka okufanayo okulombala oyi scotch. Omunye unatha uchago ebhokisini

Abantwana besikolo balamabhola phambikwabo . Okutshengisa ukuba badlala umdlalo webhola ,bagqoke esikubiza sithi ngamakit ngesilungu .Okuyizigqoko ezisebenza uma abantwana bedlala umdlalo ,laba bantwana bagqoke amakit abomvu kuthi abanye bagqoke ama kit amhlophe.

Abantwana besikolo bakhankasa ngokuqakatheka kokuba abantu bevikele udlame oluhambisana lobulili bomuntu okubizwa ngesingisi kuthiwe yi gender based violence . Abantwana bagqoke amauniform aluhlaza.

Usane oluncane lonina. Usane lugqoke ingowane elombala obomvu. Unina ulenwele ezimnyama. Usane lutshengisa lulusane olusanda kuzalwa. Usane luyamunya kunina.

Umuthi osebenza enganeni encane uyagcotshwa emzimbeni wayo ukuze ijwabu layo likhazimule njalo ingaginqi kakhulu lapho nxa ithe yatshiswa lilanga kakhulu omunye njalo uyawuhlanganisa nxa ingane igeza.

Abantwana abane ababili bagqoke izigqoko eziyiyelo kukanti abanye bagqoke isigqoko esimhlophe lamabhulugwe amnyama, laba bantwana batshaya ingungu bonke kukanti omunye uphakamise izandla okutshengisa ukuba uyagida.

Kutshengiswe ibhakane lilombala wamaluba oyiyellow, kube sokusiba labantu abayibo abahamba bekhankasa. Bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abantu bahamba endlebeni kuthi abanye batshengisa behamba beshuta amapikitsha.

abantu bathola izifundo esibhedlela umongikazi uqgoke izigqoko ezimhlophe kuthi abantu bahlezi ematafuleni phambi kwabantu kulamanzi kuthi amatafula abo alombala oluhlaza ngaphambili kulebhakane elitshengisa umkhankaso

Umongikazi uhlola isigulane. Isigulane silele .Umongikazi ugqoke amagilavisi aluhlaza kwathi phezulu wagqoka ijazi elimhlophe nke phakathi wagqoka okumnyama .

Umongikazi ugqoke izigqoko esiyibrawuni lesi sigqoko esilombala oyibrawuni kuthi isudu yakhe ilebala elibomvu ngemuva uhlola.

Omongikazi abangu 4 esibhedlela. Omunye ugqoke iworksuit eyiblue abanye abathathu bagqoke amhlophe. Umongikazi ogqoke iworksuit eyiblue ukhangela isigulane.

Omongokazi ababili, owesilisa ugqoke ijazi eliluhlaza, kwathi owesifazane wagqoka ijazi elide elimhlophe. Bonke bobabili bagqoke amamasiki. Amamasiki asebenza ukuvikela umoya ongcolileyo ukuba ungangeni emzimbeni.

Lapha yindawo okuthengiswa khona imithi esiyibiza ngesilungu sithi yi famasi. Kutholakala imithi oyabe uyibhalelwe ngu dokotela esibhedlela. Othengisa imithi ngulo ongangale kweshelufu ogqoke isigqoko esilamaluba, kukanti omunye lowu ogqoke isigqoko esimhlophe nguye othengayo.

Umongikazi esibhedlela ugqoke isudu emhlophe .Umongikazi wazivala ubuso kumbe singathi amakhala lomlomo ngemaski eyiyo evikela imikhuhlane eminengi ukuze ingangeni emzimbeni womuntu ngamakhala limkhuhlane igoqela imkhuhlane enjengaboCovid 19.

Umuntu uma ediniwe uyenziwa esikubiza ngolimi lwakithi lwesiNdebele sithi khona yimasaji. Lapho ke uyabe eyelulwa imisipha kanye lemithambo yegazi.

Umongikazi ugqoke isigqoko sabo mongikazi esimhlophe umongikazi ngumuntu omnyama obizwa ngokuthi ngumAfrikheni, umongikazi uphethe kumbe singathi ubukele ikhompuyutha.

Umongikazi esibhedlela ugqoke isudu eluhlaza kwathi ezandleni wagqoka amagilavusi aluhlaza okwesibhakabhaka emlonyeni wavala nge mask eyiyo evikela imikhuhlane eminengi ukuze engangeni emzimbeni womuntu.

Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe. Wagqoka imask emlonyeni. Imask ivala ukuba kungabi lokuthelelana, kwemikhuhlane ngokomoya, ngoba iyavikela ukungena komoya ongcolileyo emzimbeni.. Yasebenza kakhulu ngesikhathi, kulomkhuhlane, wecovid 19.

Udokotela uhlola isigulane amehlo, udokotela ugqoke isudu elombala omhlophe. Isigulane silenwele ezinkulu, wathi sona sagqoka isikipa esilombala omnyama.

Umongikazi usesibhedlela uhleli kuzigulane. Omongikazi babili, omunye ugqoke i"head-gear" emhlophe wasegqoka i"gown" eyi"blue".Omunye umongikazi ugqoke i"gown" emhlophe.

Umongikazi usesibhedlela ugqoke ingubo eluhlaza kwasokusithi phandle wagqoka ijazi elikhanyiselayo elimhlophe . Umongikazi ngumuntu omnyama phakathi esibhedlela kulezitulo ezokuhlala.

Ibionocular esebenza eScience lab. Itshengisa umuntu weScience eyisebenzisa ukuzoomer kumbe ukukhangela iphepha. Okutshengisa ukuba lingabe lilamajemusi, ngoba ibionocular isebenza ukubona amagerms.

Umongikazi uhlola isigulane. Umongikazi ugqoke imaskhi evala ubuso bonke. Isigulane laso sigqoke imaskhi sagqoka leyembe elombala oyi orenji isigulane sihlezi phezu kwesitulo esiluhlaza okwesibhakabhaka umongikazi ugqoke ama gilavisi uhlola isigulane endlebeni

Umongikazi ugqoke igawuni eliluhlaza. Umongikazi uzithela ngomuthi wokuhlanzekisa izandla obizwa ngesilungu kuthiwa yisanitiser. Umongikazi uzivale amakhala ngemask ukuze engahlaselwa ngamagcikwane akhona emkhathini.

Omongikazi abane, omunye ugqoke isudu elombala oluhlaza, kwathi abanye abathathu bagqoka amasudu amhlophe. Umongikazi ogqoke isudu elombala oluhlaza utshengisa ukuba engumongikazi wesilisa. Phezulu ugqoke ingwane ekhanyiselayo.

Imithi esibhedlela iphezu kwetafula yona igoqelwe ngebhokisi eliyiblue kukanti elinye liyi purple njalo elinye liyigolide eceleni kwawo

Amagabha amaphilisi amhlophe alamabala ayiblu, amanye alamabala ayigrini, amanye njalo abhalwe ngombala omhlophe lombala obomvu. Amanye amagabha alezivalo ezimnyama.

Abantu ababili owesilisa lowesifazane owesifazane ugqoke isigqoko esiyi pinky wathi owesilisa wagqoka esilamabalabala lejini batshengisa befamasi ifamasi yindawo ethengisa imithi yonke ongabe uyubhalelwe ngudokotele.

Isibhedlela sabantu, kulemota emi phambili emuhlophe. Kube sekusithi phambili kulendlu esiyibiza ngesilungu sithi yi skyscraper. Leyi yindlu eyabe kulezinye eyakhiwe ezinye izindlu zisiya phezulu. Kutshengiswe intambo zamagetsi. Ukanti indlu le siyibiza nge clinic, ibhalwe ngamabala aluhlaza

Amagabha amaphilisi amanenginengi, elinye igabha lamaphilisi lisebhokisini eliyi yellow. Kukanti elinye lisebhokisini elimhlophe lilokuyi blue. Elinye ibhokisi libhalwe OTIPAX liyiblue lalo njalo. Ikanti elinye limhlophe lilamabala ayi blue elitshingise ijekiseni ithontisela umuthi.

Amaphilisi ahlukahlukeyo. Asemagabheni alemibala eminengi, Amanye asegabheni alilephandle yalo obomvu. Kukanti elinye ibhokisi lamaphilisi lilombala oyigreen. Elinye lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abhalwe ngokumhlophe.

Amagabha amaphilisi. Amabhokisi agoqela amabhokisi ayiphinki, amhlophe, ayibhulu, alamabala ayigilini, amanye awo ayiphinki kukanti amanye abhalwe ngama bala ayiyelo amanye abhalwa ngamabala amnyama.

Lawa ngama burglar bar asebenza ukuvikela izigebenga ukuthi zingangeni ezindaweni ezidingwa ukuvikelwa okuphezulu ezibalisa ama bhanga , izikolo kanye nje lemizi yabantu.

Amaphilisi amanenginengi kanye leminye imithi esebenza esibhedlela eminye iphakathi kwamagabha amhlophe, eminye iphakathi kwamagabha aluhlaza, eminye iphakathi kwamagabha aluhlaza okwesibhakabhaka le mithi itholakala efamasi okuyikho okuthengiswa khona yonke imithi ongabe uyibhalelwe nguDokotela.

Amaphilisi amanye alombala oluhlaza amanye alombala oyi"purple", kukanti wonke amabhokisi amhlophe njalo abhalwa ngamabala amnyama phakathi kwawo kuyabe sokusiba lamaphilisi amhlo.

Ibhakede lamanzi aqandayo likhonethwe egetsini. Lapha kutshengisa kusesibhedlela kungoba kutshengisa kulemithi emuva. Kulekhalenda emdulini eyigreen.

Amagabha emithi, imithi le itholakala efamasi, lawo angaphansi ngamagabha ochago lwabantwana abancane abayabe bengatholi uchago olweneleyo kumama wabo. Loluchago lulokudla okufaneleyo, kuxwayisa ukuba umntwana emunye uchago lukamama.

Umkhankaso wokuhlanyela izihlahla abantu bahlangene uzulu kanye lamasotsha bayahlanyela izihlahla endaweni evikelekileyo okuthelelwa khona kugcwele abantu abagqoke izigqoko ezitshiyeneyo okubalisela amasudu okusebenza.

Amadoda amathathu .ababili bagqoke amajacket ayired. Batshengisa bengabe zempilakahle abahamba befundisa abantu ngezempilakahle .Omunye uhlezi phansi ugqoke isikipa esimhlophe lebhulugwa elimnyama.

Omongikazi bafundisa abantu ngezempilakahle . Umongikazi ugqoke phezulu okulombala obomvu ,wagqoka leqhiye ekhanda . Phezulu kwethafula kulefoni.

Omongikazi besibhedlela bavame ukubhoda ngezikolo, behamba behlola abantu umkhuhlane wegcikwane lenculaza. Lokhu kumahala ezweni eZimbabwe.

Omongikazi ekilinika bahlezi phansi bakhangele phambili okutshengisa ukuba kulemfundo abayitholayo, phezulu kwamatafula kulamanzi kube lama pheni ayiwo asebenza ukubhala besokusiba lamabhuku kanye lamaphepha.

Ibhakani elixhwayisa ngokuqakatheka kokugqokwa kwe mask ,lokuhlatshwa komuthi ovikela kumkhuhlane we COVID 19.Lokuqakatheka kokugqoka okokuzivikela uma abantu besenza ucansi. Okokuba bengatholi imkhuhlane ethelelwana ngokocansi.

Amabhakane ayande ukufakwa endaweni okufika khona abantu abanengi ukuze bebone kumbe befunde izindlela zokuvikela emikhuhlaneni etshiyeneyo engafanisa imikhuhlane enjengabo Corona virus kumbe umkhuhlane wegcikwane.

Ibhakani elombala oluhlaza lomhlophe elitshengisa inamba lapha abantu okumele befonele kiyo if bethe bahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo. Ibhakani liqakathekile. Amanye amabhakani ayascedisa ukusikhombisa izindawo esiyakhona esingazaziyo.

Umkhankaso wesibhedlela u nurse ugqoke i jacket emhlophe kukanti isigulane esinye sigqoke izigqoko ezimnyama esinye izigqoko eziyi brown kukanti ezinye zigqoke okumhlophe kulamadoda amathathu lowesifazana oyedwa

Umkhankaso wezempilakahle, omongikazi bagqoke mhlophe, bagqoka okungaphansi okumnyama. Kulamabhakani amabili, elinye likuleft, elinye lisesandleni sokudla. Lawa mabhakane abhaliwe into ezikhankaswayo ngabezempilakahle.

Omongikazi bafundisa uzulu ngezempilakahle yabo. Uzulu ubuye egqoke izigqoko ezehlukeneyo ezibalisa amayembe anjengamaluba kukanti amanye amhlophe. Omongikazi bagqoke amajazi amhlophe.

Omongikazi bahlaba abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane, ingaba ngeyokuvikela imikhuhlane enjengabo pholiyo, okhovidi 19 kumbe o ibhola, abantu bagqoke izigqoko zabo. Omongikazi bagqoke izigqoko zabo zobumongikazi ezimhlophe.

Umongikazi ukhangele izigulane, umongikazi ugqoke ibhatshi elimnyama. Isigulani sikhanya singumuntu omdala ongugogo uhlezi phansi uthandelwa ibhanditshi ngumongikazi wakhe abanye babukele.

Esontweni lapha abantu abakhonzela khona kuhlangana abantu abanengi bezodumisa unkulunkulu ngalokhu abayenzele khona kumbe bezocela lokhu abafisa unkulunkulu abayenzeke khona okungaba yokwelapha imikhuhlane kumbe ukubanika inotho.

Abesimama ababili bagqoke okumnyama balukile bonke omunye ugqoke isiketi esibomvu baphandle kwesibhedlela kuthi ngemuva kwabo kulezihlahla eziluhlaza.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe . Umongikazi ubukeka edlala lomntwana umntwana olele phansi wagqoka ingwani elamabala amhlophe lamabala ayiblue kumbe singathi aluhlaza okwesibhakabhaka .

Umkhankaso wokunakekela abantu abaphila legcikwane. Lowo mkhankaso kubukeka kugcwele abantu, kulebhakane elimhlophe elilokubomvu elibhalwe World Day 2024. Kulabantu abatshengisa bethakazelela lowo mkhankaso.

Omama banika abantwana ukudla okutshengisa ukuba yisikhathi sendlala ngakho abantwana bayanikwa ukudla kokuholwa. Lokho kudla kuyabe kulokudla okunengi okudingwa ngumzimba okubalisela okubizwa ngesilungu okuthiwa ngamaproteins kanye lamasawudo wonke adingakala emzimbeni.

Umongikazi uhleli lesigulane umongikazi ugqoke igawuni emhlophe kwathi isigulane sagqoka iyembe emhlophe lebhulu eliyi bhurawuni kwasokusithi umongikazi ugqoke ijini ulenwele ezinkulu.

Umongikazi onakekela umntwana. Umntwana kukhanya uyagula ngakho umongikazi uzama ukumulapha. Umongikazi ngumuntu osebenza esibhedlela ukwelapha abantu abagulayo kanye lokuncedisa laba abangabe behlutshwa ngokuhambelana lemizi yabo.

Umama ongumlimi uthwele ikhabitshi okutshengisa ukuthi ungumlimi. Phezulu ugqoke ingwane eluhlaza esiyibiza ngeqhiye. Uthwele ingqamu eyiyo ayisebenzise ngayo ukukha ikhabitshi yakhe emasimini.

Umuntu ongumama ogqoke ingowani emnyama wazivala ubuso ngayo futhi ingowane , inwele zakhe ngezinde ezimnyama kwathi emzimbeni ugqoke isigqoko esibomvu esilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lamabala amnyama

Ibhakane lomkhankaso wezempilakahle, ligqugquzela abantu ukuba bazivikele emkhuhlaneni ethelelwana ngokocansi. Ibhakane libhalwe ngamabala ayiblu labomvu. Lona ibhakane limhlophe.

Insimbi yokuvikela umuntu ukuba angazithwali isandla esiphetheyo esiphetheyo sibomvu ngaphansi kulombala oluhlaza insimbi ilombala omhlophe yasisiba lentambo emnyama

Umuntu okhangelele ukuba lomntwana engowesifazana ubizwa kuthiwa ukhulelwe kukanti umuntu onguye osebenza ukuhlola ukuba owesifazane uphatheke kahle kwezempilakahle ngesikhathi ekhulelwe ubizwa kuthiwa ngu dokotela.

Owesifazane ofake inekilesi entanyeni wazipenda umlomo wababomvu kukanti wagqoka lesikipa esibomvu ikhanda ulifake idayi eyenza inwele zibemhlophe.

Owesilisa ogqoke ivesi emnyama owesila kutshengisa kungumuntu oqinileyo okusitshengisa ukuba ngumuntu odlayo njalo olempilakahla enhle lokhu kugqugquzela abantu labo babe lempilakahle enhle.

Ilembu elisebenza ukubopha isandla nxa sithe saqamuka kumbe umuntu enyelile. Uyalithandela esandleni ukuze lincedise isandla ukubamba lokuyenza yonke imisebenzi engafuna ukwenziwa ngesandla.

Umuntu oqeda kugijima uzithela ngamanzi ukuze amatemperatures omzimba ayehle ngoba nxa usanda kugijima uluza amanzi amanengi ngakho-ke kubalulekile ukuba uzithele ngamanzi ukuze uthole amanye amanzi emzimbeni.

Umuntu wesifazana omncinyane obizwa kuthiwa yintombazana. Amanzi onke ana evela ezulwini aphelela eselwandle, elwandle zithola izinanakaza ezinengi ezibalisa inhlanzi kanye lengwenya.

Imithi phakathi kwamaphepha ahlukehlukeneyo. Amaphepha alembala eminengi, ebalisa ebomvu, eluhlaza kanye leyi purple. Imithi leyi iphakathi kwebhokisi. Eminye imithi ibhalwe, BTD, eminye yabhalwa Burn cream. Okutshengisa uhuthi yimithi, yabantu abayenza amasports.

umuntu oqamukileyo enyaweni uvamise ukuba aphiwe ugodo lokumncedisa ukuhamba lolu godo uyalugqoka esandleni abe esencedisa ngalo ukuma

Umntwana omncinyane ubizwa kuthiwa lusane .Kanti umuntu omzalayo owesifazana ubizwa kuthiwa ngumama wakhe . Usane ngumntwana omncinyane ongaka kwanisi umyaka owodwa.

Imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi nengi. Eminye imithi imhlophe kukanti eminye iyi"yellow" .Leyomithi eminye iyanathwa ngamanzi kukanti eminye iyahlatshwa emzimbeni kusetshenziswa ijekiseni.

Untombazane olenwele ezimnyama oziyelulayo lokhu kuqakathekile ukwelula amathambo legazi ukuze igazi ligijime kuhle lemizimba ukuze nxa usuyenza izinto ezibalisa ukugijima, ukuhamba kungabi lokuphazamiseka emzimbeni

Umuntu wesilisa ozibopha isandla ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka ugqoke isikipa esimhlophe wahlala phezulu kwamasofa amhlophe yena ukhangele entshonalanga ubambe isandla sakhe ngesinye isandla.

Abantu ababili abanatha amanzi owesilisa ukhangele esandleni sokudla kanti owesimama ukhangele esandleni senxele banatha amanzi ezigubhini laba abantu ngabantu abangabelungu bonke bobabili.

Isigubhu esilesivalo esiluhlaza, phakathi kwaso silamanzi. Ubuhlaza besivalo besigubhu ngobesibhakabhaka. Isandla esithwele amanzi, kubukeka kuyisandla somlungu ngoba simhlophe.

Ugogo ongumuntu omnyama lomama okhanya engumlungu. Ugogo uguqile ,ukhangele entshonalanga kukanti umlungu laye ukhangele entshonalanga. Ugogo ubophe iqhiye emhlophe nke.

Kulapho oku opharethelwa khona abantu ezibhedlela kukhanya ngemitshina enjenge zigelo, inqamu yokuhlinza umuntu irazor udokotela kanye lomgaxo kadokotela owoku checker inhliziyo ukuba isatshaya na.

Umtshina osebenza esibhedlela lowomtshina usebenza ukukhangela into ezinengi ezibalisela ukuba umuntu ulokudla okwaneleyo emzimbeni, ukuba umuntu uyaphefumula kahle, lokuba igazi liyagijima kahle emzimbeni na.

Umongikazi uhlezi esibhedlela. Umongikazi ukhangele ikhompiyutha. Umongikazi ugqoke iyembe eluhlaza. Umongikazi ngowesifazane. Eduze kwakhe kulezinto azisebenzisa ekilinika.

Umbalisi ofundisa abantwana esebenzisa iprojector, iprojector ngumtshina oyiwo okhanyisa izinto eziku computer ubesu thatha uzikhanyise emdulwini ukuze inani labantu eliphezulu libone.

Umongikazi uhlola umntwana amazinyo, umntwana ngomncinyane okutshengisa ukuba engaba lemnyaka elitshumi, umongikazi ugqoke isigqoko sibomvu wasefaka lebhatshi eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Umongikazi ogqoke isigqoko esimhlophe ubukele i"tv" ethatha lokho akubukeleyo ekubhala phansi, ubhala nge"pen". Umongikazi uhlezi phezu kwesitulo phambi kwakhe kulamabhuku kanye le"tv" leyo ayibukeleyo.

Icomputer le stopwatch lesigelo konke lokhu yizinto ezisebenza ehofisini lapho okusebenza khona omongikazi ukuhlinza abantu laba abayabe betholakale belemkhuhlane engaphakathi kumbe ababelathayo

Umongikazi ogqoke isudu eluhlaza uhlola umntwana. Umntwana uhamba lomama wakhe. Umama lomongikazi bagqoke ama maski emlonyeni. Ama maski okuvikela imikhuhlane ukuba ingangeni ngamakhala isiya esifubeni.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, kuthi amanye alombala oyiyelo ,ngaphansi kulotshani. Lesisihlahla singasebenza imisebenzi eminengi ebalisela ukudliwa zinkomo, ombuzi kanye lamadonki.

Isihlahla esiyigreen silamahlamvu ayigreen njalo ngaphansi kwaso kumnyama okutshengisa ukuthi kulezinye izihlahla esezitshile amaluba azo amhlophe kuzothi amanye ayigreen.

Umahlabangane umuthi wesintu osebenza ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo okubalisa inyongo, isihudo kanye lekhanda. Uyawucholachola ubesuwunatha ungamanzi

Isihlahla esiluhlaza okunye butshani osobutshile. Isihlahla lesi esincedisa ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ebalisa ikhanda, isisu kanye lokutshaywa kwenhliziyo.

Isihlahla esiluhlaza, lesosihlahla sisebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo eminengi eminye ebizwa ngenyongo, eminye ibizwa ngokugijinyiswa yisisu. Uyasithatha usihlanganise lamanzi ubusunatha amanzi akhona.

Isihlahla esilombala oluhlaza emahlamvini kwathi izigodo zazo lazo ziluhlaza. Amaluba alesi sihlahla alombala oyi pheplu ngesingisi izihlahla lezi zingasebenza njengamaluba kumbe ukudliwa zinyamazana.

Lowu ngumuthi osebenza ukwelapha isifuba uyathatha amahlamvu esihlahla lesi uwachole chole ube usunatha ka three ngelanga njalo kumele unathe ikakhulu nxa usulala.

Isihlahla esiluhlaza tshoko, phansi kulotshani obuluhlaza okutshengisa ukuba lindawo ilezulu njalo izihlahla lezi zithola okunengi yikho ziluhlaza kanje, kuthi ezinye izihlahla lazo ezingangale ziluhlaza.

igabha lomuthi womlomo lilesivalo esiluhlaza kuthi lona limhlophe lilombala oluhlaza phandle oyiwo obhale amabala kwafanekiswa inyoni ekucineni kwalo

Amagabha amafutha okugcoba elakuqala lilombala onjengamaluba libe lesivalo esiyi brown kuthi elilandelayo lilombala omhlophe wonke la amafutha ayenziwe ngesihlahla esisibiza nge nhlaba.

Umuthi womlomo oyenziwe ngesihlahla esibizwa kuthiwa yiAlo, kukanti indlela osetshenziswa ngawo ubhaliwe lawo khonapho eceleni kwawo.

Umuthi osegabheni elibomvu phezukwalo limhlophe. Lowumuthi ngowokuncedisa umuntu ukuze athole amavithamini kanye lesawudo elidingakala emzimbeni wakhe angenelisi ukulithola ekudleni.

Izixubho ezimbili zisebenza ukuguxuza amazinyo zikhipha konke angabe ekudlile kwasalela emazinyweni. Kukanti eceleni Kulomuthi wamazinyo oyiwo osebenza ukubulala amajemusi esingawathola esemlonyeni womuntu lemazinyweni.

amalunga esihlahla aluhlaza afakwe phezu komganu oyenziwe ngesigodo lezi zihlahla zivame ukusebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ebalisela inyongo ikhanda kanye lesisu

Iphepha eliyisiliva ngaphandle kulomfanekiso olamacolours agoqela igrey, iyellow leblack. Kulamabala kubesokusiba lesigombolozi esipendwe ngecolour emhlophe.

Umuthi esiwusenzisa ukwelapha inkomo kumbe zimbuzi nxa ihlatshiwe ligazi, ubiza yikuthi khona yinhlaba. Lomuthi imbuzi sizifakela amanzi ewanathayo kumbe siyinike ihlamvu.

Isihlahla esisibiza ngenhlaba. Yisihlahla esimila egangeni. Sisebenza ukwelapha imukhuhlane eminengi. Kanye lokugcoba emzimbeni. Singasihlanganisa lamafutha, kumbe sisinathe. Ukuze selaphe imikhuhlane ebalisa inyongo lesihudo.

Isihlahla esiluhlaza, izihlahla eziluhlaza sisebenza izinto ezinengi esintwini ezibalisela ukudliwa yizifuyo ezinjengembuzi, onkomo lamadonki kukanti ezinye ziyelapha imikhuhlane enjengabonyongo lezisu.

Umuthi wokugcoba umlomo. Leyimithi incedisa ukuba umlomo ngadabuki. Umuthi usegabheni elilesivalo esiluhlaza kwathi isigubhu sakhona simhlophe. Limithi ithengiswa epharmacy kumbe ezitolo.

Ikhadi bhokisi elibhalwe forever lite ultra litshengisa ukuba phakathi lile poliji lelibhokisi lilamabala ayiblue lamhlophe libhalwe sebentini grams

Amahlamvu etiye ayelapha lomzimba, ngesilungu siwabiza siithi yiherbal tea. Amahlamvu lawo asebhokisini elilombala wamaluba. Kuthi ngaphandle libhalwe ngamabala aluhlaza. Lawomahlamvu ancedisa ezintweni ezinengi ezifana legazi, kanye labantu abahlutshwa yinhliziyo.

Umuthi wesintu wokuyelapha inyongo , ikhanda kanye lokugijinyiswa yisisu uyathatha amahlamvu awo uwagxobagxobe ube usuwa hlanganisa lamanzi unathe amanzi angkhona ntambama usulala.

Utshani obuluhlaza tshoko, kutshengisa ukuba lindawo ilokudla okunengi yikho sithola utshani obuluhlaza. Utshani busebenza izinto ezinengi esintwini ezigoqela ukuba yikudla kwenkomo kanye lokuba yikudla kwabantu.

Isishlahla esilombala oluhlaza, amahlamvu aso atshengisa ukuba adliwe. Kungabe kuyinyamazana kumbe isibungu isihlahla lesi siseduze kwendlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu lesamende. Isihlahla lesi sincane okutshengisela ukuba sisakhula.

Umuthi osebenza ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela, lenyongo kanye lokuhuda esindebeleni sikubiza sithi khona yisihaqa. Umuthi uyawuthatha uwuhlanganise lamanzi ube usunatha amanzi akhona.

umuthi okubizwa kuthiwe yimbuya isebenza imsebenzi eminengi ebalisa ukuwunatha nxa ulenyongo kumbe ukwehlela uyawuthatha uwuhlanganisa lamanzi ubusukhutshuza ubusuwunatha

inhlaba yisihlahla esisebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi esintwini ebalisela emuntwini nxa ethe wahlaselwa yinyongo kume egijinyiswa yisisu uyathatha amahlamvu aso ahlanganise lamanzi ebe esenatha amanzi angkhona

Isihlahla esilamaluba amhlophe ahlanganise laluhlaza okwesibhakabhaka esilamahlamvu sona isihlahla esilamahlamvu aluhlaza kwabe sokusithi ngaphansi kwasokubhalwa ukuba isihlahla lesi sisebenza kanjani okutshengisa ukuba lesi sihlahla yisihlahla sokwelapha.

Utshani obuzimilela egangeni kanye lesihlahla esihlanyelwayo leso sihlahla siyancedisa abantu ukuze bathole intungo zokufulela izindlu kanye lezigodo zokufaka emasimini bebiyela esikubiza sithi yi fence.

Umduli wendlu wakhiwe ngezitina ezibomvu lodaka, umnyango wendlu ulesivalo sesigodo kumbe singathi amaplanka yiwo avame ukuyenza izivalo kwelakithi e Zimbabwe

Imithi yesintu ehlukahlukeneyo iphakathi kwezigubhu ezigoqela izigubhu zamadrink or esikubiza sisithi nganamnede ngesindebele imithi le iphakathi kwezigubhu ezingalinganiyo ezinye zingama 2 Litres kukanti ezinye zincinyane

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amakhulu, kubesekusiba lesihlahla esikhula sigada ezinye. Sibiza sithi khona ngumathandela ngesindebele. Isihlahla silamaluba abomvu kanye labantwana abamhlophe.

Amagabha atshengisa ukuba alemithi yokufaka phansi ku floor abizwa ngesilungu kuthiwa yi cobra. Umuntu owaphetheyo ugqoke isigqoko esiyisikipa esimhlophe lengwane emhlophe.

isihlahla esilamahlamvu aluhlaza sona silezingatshangatsha ezinenginengi ezihluma phansi ishlahla siphakathi laphakathi kwemiduli emibili omunye wemiduli ukhanya kuyikuba ngumduli ohlukanisa imincele yemizi yomibili

Isihlahla silahlamvu aluhlaza kwasekusibalemizila ngaphakathi kwamahlamvu izihlahla esintwini zisebenza imisebenzi eminegi ebalisa ukwelapha abantu abagulayo okuba yikudla kwezinyamazana ezifuyiweyo.

Isihlahla se cucumber silamaluba ayi yellow. Icucumber lisebenza kakhulu emzimbeni womuntu ngoba liyenza umuntu amanzi akhe emzimbeni angenzeleleke njalo icucumber liyancedisa kakhulu empilakahleni yomuntu.

Utshani obuluhlaza obulamaluba amhlophe obunye bulamaluba ayiyellow (alithanga) izigodo zotshani yizo ezisebenza ukuyakha izindlu njalo izigodo zezihlahla yizo ezisebenza ukugebhela esibayeni.

Utshani obuluhlaza, bulezigodo ezimnyama. Utshani lobu buyancedisa kakhulu, ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo, esintwini. Okubalisa ikhanda, inyongo. Kanye lakho konke okuhlasela isisu.

Utshani obuyi green ,obutshengisa ukuba butshani obokusebenzisa ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ngendlela zesintu. Kunengi izihlahla ezisebenza ezibalisela isihaqa ,inhlaba kanye lomthophi.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza leso sihlahla sikhanya sihlanyelwe phakathi laphakathi kwamatshe ayiwo asigombolozeleyo isihlahla siphezulu kwesiduli lamatshe okutshengisa ukuba yindawo le ibingela vele ingela zihlahla

Inhlabani ingumuthi wokwelapha umkhuhlane ekhanda kanye lenyongo iyaphinda incedise emuntwini ogijinyiswa isisu, uyawuthatha uwuhlanganise amanzi ubuye usunatha nxa uhlutshwa yileyo mikhuhlane.